Bia n yɛ liiga ka di kom nyɛ zaɣ piɛlli ka o nyaɣa gungoŋ ka niraba ʒɛnʒɛya ka so liiga nyɛ zaɣ ʒiɛ ka di kom nyɛ zaɣ ʒiɛ ka o ŋmɛra ka bi zaaha yuundi o

Teebuli n ʒɛya ka bindira pa dizuɣu kamani kodu ni naazu buwa ka doo ʒɛya ka yɛ liiga piɛlli ka gbubi bia ka o gba yɛ liiga piɛlli ka paɣa so ʒiya

Duu ni ka ninsali ziya ka yiɛ sitira ka di kom yɛ zaɣi dozim ka pili zupiligu ka di kom yɛ zaɣi dozim ka di niŋ zaɣi sabinli ka kpa ninkpara ka adaka zaya ka bini nyura bɛ di puuni ka adaka maa kom yɛ zaɣi ʒee.

Palli zuɣu ka loori saɣam di wurimmi ka di kom nyɛ zaɣ piɛlli ka di gabi zaɣ dozim ka ninsal nim ʒɛya bi yɛla neen konkoba neen sabila neen ʒiɛhi ni so pili zipili dozim ka so bari matuuka chɛndigu

Bihi laɣim ʒɛya n suhuri aduwa bi shab chɛla bi zuɣuri ka shab lo ka shab yɛ neen piɛla ka tia ʒɛ nimaani

Doo mini o bia n ʒiya ka laa tam bi tooni ka bindira bɛ di puuni ni kapu nima ka kom bɛ di puuni ka o bia zaŋ bindirigu n niŋ o nolini ka o yaagi o noli ka deegi

Paɣa n ʒiya ka yɛ neen sabila o ʒila kuɣu dozim zuɣu ka sinii tam o tooni ka kolba bili ʒɛ o tooni ka o sahi o zabiri zali

Ninsal nima ka bi diri bindirigu ka ŋmana ʒɛya ka bindira bɛ di puuni diriti ka kapu nim ʒɛya ka kom bɛ di puuni ka bi yɛ neen konkoba zaɣ piɛlli ka di gabi zaɣ nuɣso ni gingaba gingaba paɣa mini doo bia ni ninkurigu